Aantu ohaya kwata oohi noonete nenge niishongo. Aantu yamwe ohaya kukutike oohi na yamwe ohaya li oohi dhawo oontalala. Oohi ohadhi tupe ocalcium noprotein ndjoka omuntu kehe a pumbwa molutu.

Nopethimbo ndika lyuutalala aantu oha ya gongala momwaalu ogundji pehala lyontumba. Mpoka ha ya kala yeli ya dhingilila omulilo ngoka hagu kala gu yali pokati taya huhulukwa.

Ondjamba oshinamwenyo, ondjamba oshinamwenyo hashi kala mokuti, ondjamba oshinamwenyo shanika oshiponga naantu ohaya londodhwa yiikaleke kokule nondjamba molwaasho yanika oshiponga.

Embakumbaku ohali lonhithwa pamikalo dha yooloka. Yamwe ohaye li longitha okupulula momapya pethimbo omvula ya loka. Yamwe ohaye li longitha okumbakula iilya pethimbo aantu ya teya iilya.